<hesitation> <hesitation> su ëppee solo waaw

conséquences yi

ñax du am

<hesitation> <hesitation> ñax mi day dee

<hesitation> <hesitation> conséquences yi bëri na trop

waaw

<hesitation> <hesitation> bokk na ci conséquences yi waaw waaw waaw

waaw waaw waaw vagues <noise> yi waaw

munu see dund

day gën di métti di gën di tar kooku borom xam-xam bu màcc ci wàllu <hesitation> changement climatique moo ko wax Arouna dia di représentant <noise> Anacim service régional de la météorologie fii ci diwaanu Kolda

alors Dia ci ci ci tënk lan la ñu war a mun def ngir wàññi yii nii ban ban ban conseil ngay joxe en tant que

<hesitation> yan mesures la nit ñi war a waaw solutions yi waaw

waaw

bien sûr

<hesitation> <hesitation> dinga mun tànn

<hesitation> <hesitation> <noise> doo ko góob waaw c' est sûr

ok

ok

<hesitation> di la jaajëfal bu baax donc questions yi leer na

maanaam programme alimentaire mondial bi nga xam ne financé ay ñi ko financé mooy <noise> fond vers climat ak ci ndimbalu

waaw waaw xanaa kay ma résumé ko rek ci pulaar

Corona

ut say pexe alors <hesitation> ba léegi xanaa ñu dénk delloo la kàddu gi rek xam naa lu ci des daanaka <hesitation>

waaw waaw

<hesitation> <hesitation> t

waaw

solaire waaw

waaw muy génne

suñu dund di gën a sotti

<breath> am na solo trop technicien bi wan nañu que waxtu bi lu ci des <hesitation> daanaka bëriwul xanaa rek di fàttali auditeurs yi ne que ne <breath> bu bugg a am lu gën a leer tamit ci

879 <noise> 30 92 <music> bu ko defee bu ñu dégloo ba pare day am benn bip buy ñëw ci téléphone bu bip bi paree rek <music> ñu wax seen laaj maanaam seen message bi nga xam ne bugg nañ cee laajte bu ko defee après dinañ am réponse ci li nga xam ne moom la ñu bugg <hesitation> am ci lu leer xanaa rek di fàttali li nga xam ne mooy fexe ba wàñéni li nga xam ne moom mooy effet gaz <hesitation> agz à effet de serre yi maanaam li nga tënk fi nga xam ne mooy yàq couche d' ozone bi bokk na luy gën a yombal maanaam <hesitation> dundu doomu Adama ci ci suuf si kon nag war naén ci bàyyi xel bu baax <breath> jëmbat tamit garab yi comme niñ ko waxee <music> day <hesitation> day tax ba daf ñuy aar ca lépp loo xam ne ci changement climatique kon nag jëmbat garab tamit loo xam ne bu loolu wéyee ñu ne nag ci biir contexte bi nga xam ne ñu ci ci la ñuy dund jamono yiñ toll nii changement climatique yi jëfandikoo li nga xam ne moom mooy information climatique yi day yombal lépp loo xam ne prise de décision la daf ñuy wan yoon bi ñu war a mun

dinga mun aar sa alal

munul ñàkk kon nag niñ ko waxee nag xanaa di jaajëfal ci météo ci gàttal <hesitation> <hesitation> te ñëpp lay njëriñ bawul kenn jërëjëf Arouna Dia di fàttali que mooy représentant <music> Anacim fii service régional mééorologie bu Kolda kon nag moom moo nekkoon gan bi tey ci li nga xam ne moom mooy émission bii waa <hesitation> émission 4R bu PAM <hesitation> programme alimentaire mondial <music> ànd si nagak soutien technique li nga xam ne moom mooy waa Jokalante mbokk yi xanaa di leen dig jamono yeneen di leen dig daje yeneen jamono <music>